Gota ka ko bɛaɣu bɛ di puuni ka bihi zɛya ninkura gba n zɛya ŋɔ ha paɣi nima gba n kuli tiri gota nima maa puuni ŋɔ zaa.

paɣaba ni dabba shɛba ʒimi ka shɛba ʒe bɛ nyaaga bɛ be binshɛɣu puuni maa pɛɛnti la zaɣ' piɛlli amaa ka pam leei kuli ʒi kuɣisi zuɣu.

Ashipti tumtumda o gbibi alizama ka paɣa ʒi o tooni ashipti tumtumda ŋɔ yela liiga piɛlli ka paɣa ŋɔ lee ye liiga ka koma maa kuli gabi taba ni ka gbibi baaji o nuuni.